Latin bim acel ma tye idye bunga ma obedo ijang yat ma obedo okutu okutu

Lutino kwan aryo ma gin oa ki i gang kwan anena ki awobi awobi obyelo baga i ngeye ki yaka anyaka tye ka loro lela

Dano abic gitye i pii ka bolo goli i pii me mako rec ma dano madwong gucung itwok pii ka neno kit ma gin gitimo kwede ki tal bene icinggi.

Atudu nam makome weng tye matar doge tye mayelo kityene tye macol tye katuk i wi yamo.

Cal wi ot bati ma kiwero tye kala matangula kun iyo ngeye tye ot ma pud kicweyo kitye ka tyeko ticce atyeka ma wiye tye kala buruburu.

Nyako ma oruko bongo tekwaro otweo kor tyene ki jago ocung tye i wi kom tye ka myel.

Mego madit matye idyer pi kun otingo tiye makiboyogi ki naka pi tungcel tero naka pi tungcel.

Cal pa lutino kwan aryo ma gubedo iwi kom cwinygi yom kun gitye kacweyo uci lutino kwan mukene obedo ki ingegi

Man cal ot yat ka ma kicato iye yat ki ka ma kineno iye dano ma komgi lit me cene pa rwede.